Dɔɔ la dɔge, ka bibiiri zeŋ zeŋ. Ka kaŋ ar eŋkpoŋkpol. Ka kaŋ pɛgle bie, ba ba su kparoo.

Sola panɛl la ka ba ennɛ. Dɔbɔ bayopoi, ba s mine zeŋɛɛ la, ka ba mine dɔɔ, ka ba mine ar. Ba suee kparre dɔrre, a vɔgle zupil dɔrre. Ka y dankyime are a e dɔr, ka kyanse zeer.

Sola panalse la biŋ, ka dɔɔ a kyuli a su kpare sɔgelaa nu meelɛ. baateɛ pelaa biŋee la ka baatere sɔgela meŋ biŋ ane bonzeɛ.

Bondimaale zie la, ka pͻgͻ a are a pԑgele tere. O sue kpare vaa a seԑ kuri sͻgelaa. Kͻntoloŋ doge bone biŋee la. Koo taŋgare miri a dͻgele. Talaare be le be, ka teԑ yagele daŋkyin peԑlaa eŋԑŋ.

Teere sɛlloo zie la, ka pɔgebɔ bayi ane dɔɔ, a pɔgebɔ sue kpar vaare. K'a tebɛrɛ a be ba puoriŋ.

Bɛŋ ane mui la. Ka ba kyēē zeɛre. Gyɛnlee bebe la, ka zɛvaar ane gyɛnlee. Ka ba kyēē bɔɔdeɛ dɔgle.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

lɔɛ la a ŋmɛ taa, lɔzeɛ ane lɔɔ peɛlaa ka polisiri lɔɔre a are a nimitɔɔreŋ ka dɔɔ are a eŋ nɔtooraa.

Bibiiri bayopoi la zeŋ dԑre zu. Ba mine seԑŋ kuri dͻre ka ba mine seԑ kuri sͻgelͻ, ka ba mine a dire kͻmmbͻ.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

Dͻbͻ la, a su kpare sͻgelͻ, a vͻgele zeere. Ba mine sue kpare dõͻre, a pԑgele taaboore ka ba ŋma ŋmasͻgelͻ ane ŋmazeere a eŋ. Ba mine vͻgelԑԑ zupili sͻgelͻ a yԑre kͻkͻwozeere.